Umbalisi ofundisa ibanga eliphansi phume phandle labantwana ebafundisa ukhanya umbalisi ubambe ihlamvu lesihlahla abafundi bayafunda.

Indlu yokufundela, yabantwana abafunda ibanga eliphansi. Okukhanya ihlanzekIile. Ilamafasitela amakhulu, njalo emaceleni, kulengwalo zabo zokubala. Bona bahlezi phansi, ezitulweni zabo.

Abafundi abafunda imfundo yaphansi, umbalisi labafundi bahlezi phansi, oyedwa umile. Umbalisi uyafundisa abafundi.

Abafundi bemfundo yaphansi baphandle babambane izandla, bagqoke amayunifomu. Abafundi bemfundo yebanga eliphansi bathanda ukufunda bedlala.

Abantwana abancinyane bafunda ngokudlala umbalisi kumele abelabo phandle ngezikhathi ezinengi ukwenzela ukuthi badlale yikho abakukholisayo.

Umbalisi ulabantwana abebanga eliphansi. Bahlezi phansi lapho okulotshani obuluhlaza, muva kwabo kulezihlahla.

Abafundayo abafunda imfundo yaphansi bafundela ekilasini eyabe ilamabhentshi lamathebuli owokuthi bahlale besebefunda. Phezulu kukhanya kulesikwama sesifundi.

Abantwana abahambayo okukhanya basuka esikolo bafunda ibanga eliphansi, bahamba endleleni baqonde ezindlini lapho okulezihlahla ezinde.

Abafundi bebanga eliphansi basekilasini yabo la abafunda khona balutshwane kodwa laba phakathi balama computer ngaphambi kwabo okutshengisa ukuthi bayawasebenzisa nxa befunda.

Abantwana abafunda imfundo yaphansi bayahlala phezu kwamabhentshi bebhale phezu kwamathebuli. Njalo kulendawo la abafaka khona amabhuku abo angaba ngawokubala.

Abantwana bebanga laphansi bamile ngaphandle kwesikolo sabo bagqoke ama uniform abanye bathwele izikhwama zengwalo zabo abanye njalo abala.

Abafundi bemfundo eyaphansi baphandle kwekilasi. Bakhanya sebeqedile ukufunda sebelungisela ukuya emakhaya. Abantwana bonke bagqoke amayunifomu.

Umntwana ofunda ibanga eliphansi omileyo phambi kwekilasi yabo. Ugqoke iyunifomu. Ubambe ilitshe esandleni sakhe senxele wabamba isicathulo sakhe esandleni sokudla.

ezikolo okufunda khona abantwana bemfundo yaphansikwesinye isikhthi baya gijima ngesikhathi sabo sokuphumula kumele benanzelele ukuthi akua zinto ezingasika abantwana loba ukubalimaza nxabedlala

Indlu yokufundela izifundo ezebanga eliphansi. Kuyabe kulamabhentshi lapha ababhalela khona lamathebuli njalo kuyabe kulomduli ukuthi umbalisi uzabe ebhala.

Kudwetshiwe umntwana ohlezi esitulweni esokuzincedisa ukuhamba okutshengisa ukuthi umntwana lo kenelisi ukuhamba njalo ngaphansi kulotshani obuluhlaza kutshengisa ukuthi yisikolo siyavumela njalo ukuthi abantwana beze noma bengayenelisi ukuhamba.

Abafundi abafunda imfundo yaphansi labo bayakhuthazwa ukuthi bebale kube lamabhuku abawatholayo ukuze behlale bebala ukwenzela ukuthi bephumele kuhle ezifundweni zabo.

Abantwana bebanga eliphezulu abagqoke bavala bazivikela emakhaleni njalo basebenzisa amacomputer ,bayakhanya ukuthi kulombalisi phambili obafundisayo.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu basekilasini bayafunda bayancedisana bebabili bekhangele abafunda ngakho, bagqoke izigqoko ezifananayo.

Untombazana ogqoke impahla ezimhlophe wavala njalo ekhanda yisfundi esfunda ibanga eliphezulu ofundela ezokupheka. Uyakhuya ukuthi usephekile ukudla kwakhe.

Abafunda ibanga lephezulu abafundela ukuba ngabodokotela bayafunda bephakathi kwezindlu ezilemitshina abazayisebenzisa nxa sebengodokotela ukwenzela ukuthi babekwazi ukuthi isebenza njani.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu baphakathi kwekilasi abafundela kiyo. Bafunda besebenzisa imitshina abazayisebenzisa sebesebenza ukwenzela ukuthi bebekwazi ukuthi usebenza njani.

Abafundi abafunda imfundo ephezulu, abanye bagqoke izigqoko eziluhlaza, abanye njalo ababili abagqokanga okukhanya ukuthi ngababalisi, ngemuva kwabo kulesithombe.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu, basendlini yabo yokufundela, lapha okule m'tshini abayisebenzisayo. Im'tshini le yiyo abazaphinda bayisebenzise beqedile esikolo.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu bagqoke amawovolosi, baphandle bayancedisana izifundi nje ezikhonapha ukufunda, bona befunda besebenzisa into abazenza nxa sebeqedile.

Abafundi abanye bagqoke impahla ezilombala oyisibhakabhaka okukhanya ukuthi yi uniform yabo kukhona njalo omunye omileyo okhanya ukuthi ngumbalisi wabo abafundi laba bakhanya bafunda ngokulungiswa kwemota.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu, basekilasini yabo. Bayafunda besebenzisa imitshini, Bagqoke amayunifomu. abanye bamile, omunye nguye obambe umutshina.

Abafundi abasendlini lapha abafundela khona, abafundi laba bafunda besebenzisa imitshina eyiyo abazayisebenzisa sebesebenza. Bagqoke njalo amahovolosi abazawasebenzisa.

Obaba abafunda imfundo yaphezulu abaqgoke amahovolosi bamile babambe umutshina abawusebenzisayo njalo befunda ngawo

Abafundi abafunda imfundo ephezulu, balendlu la abahamba khona besiya bala, besiyakhetha amabhuku abawafunayo ukuze badinge ulwazi. Indawo zakhona kuthwa kuse library.

Umbalisi uyafundisa abantwana bemfundo yaphezulu kulomduli omnyama lapha umbalisi abhala khona. Abantwana bahlezi ezitulweni abanye kukhanya bayabhala balalele umbalisi wabo

Izikolo zemfundo yaphezulu zilezindlu zokufundela eziyabe zilemitshini okungena khona abantwana abayenza izifundo zesayensi ukuthi befunde kuhle.

umntwana osemoteni umnyango awuvalekanga abadala baphambili umntwana lo ugaxe isikhwama usesiya esikolo kuqakathekile ukuthi umzali ananzelele ukuthi umntwana uvalile umnyango

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu bagqoke ama uniform akhanya ngawemidlalo. Kulababalisi ababili phambi kwabo okukhanya balungisela ukuya emidlalweni

Esikolo semfundo yaphezulu abantwana bayagqoka amayunifomu afanayo. Isikolo kumele sihlale sihlanzekile.

Ibhakane litshengisa ukuthi sisesikolo esemfundo yaphezulu njalo liyatshengisa lokuthi isikolo lesi sinikani abafundi, abalapha bafundani.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu bagqoke amayunifomu baphakathi kwendlu enkulu okhanya yiwolu abaphambili bakhanya ngabezempilakahle abazofundisa abafundi laba.

Esikolo sebanga eliphezulu, kulama fasitela alombala oyisibhakabhaka, lezivalo zakhona zipendiwe ngombala oyisibhakabhaka. Ababalisi bamile phandle labafundi abalutshwane.

Ezikolo zemfundo yaphezulu kulendlu la okugcinwa khona amabhuku amanengi ukuze abafundi bahambe besiyabala. Bayaboleka bebale bebisele.

Esikolo semfundo yaphezulu kuhlanzekile, phandle kulotshani obuluhlaza njalo kulamafasitela amakhulu leminyango emikhulu.

Abafundi abafunda ibanga eliphezulu basekilasini yabo bagqoke amayunifomu. Bahlezi phezu kwamabhentshi, kukhanya phambili kulowezempilakahle obafundisayo

Esikolo sabafundi abafunda yaphezulu kukhanya kulabazali labantwana besikolo kuyabe kulilanga lapho abazali abavakatsheleyo abantwana esikolo kwesinye isikhathi bezobona ukuthi bafunda njani

abafundi bebanga laphezulu nxa bengatshyisa esikolo bayahamba ezindlini zabo abanye bakhanya bethwele izingwalo abanye njalo bahamba bengelelalutho abanye bathwele izikhwama

isikolo okufunda abafundi bebanga laphezulu kulemidlalo edlalwayo esikolo lesi egoqela imidlalo yebhola lenyawo lelezandla abantwana abanye baphandle kwamakilasi abanye baphakathi

Abafundi abafuna imfundo yaphezulu bahlezi phansi njalo bamile. bahlezi ngaphansi kwezihlahla ezinkulu .Kulabantu abathathu abamileyo abakhanya ngabezempilakahle.

Abezempilakahle bayafundisa abafundi abafunda ibanga laphezulu, kuqakathekile ukuthi abantwana asebekhulile bazi ngezempilakahle

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu Baseklasini yabo. Umbalisi ume phambili, umntwana lomntwana uhlezi kweyakhe ithebuli. Okukhanya ingani babhala imhloliso.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu abanye bayabe bengabadala, abanye bengabancane behlezi phakathi kwendlu yabo yokufundela . Kukhanya bonke babambe amapheni lengwalo zabo.

Abafundi abafunda ibanga eliphezulu baphakathi kwendlu yabo yokufundela. Sonke isifundi sile laptop phambili njalo umbalisi wabo uphambili obafundisayo

Indlu yokufundela kubanga laphezulu siyayibona ilezitulo ezinengi lalapho okuma khona umbalisi wabo ,kulamafasitela amanengi njalo amakhulu.

Abafundi abafunda ibanga laphezulu, bahlezi endlini lapha abafundela khona, kuyabe kulemitshina abasebenzisa ukufunda yona. Yiyo abazayisebenzisa nxa sebeqedile ukufunda

Abafunda imfundo yaphezulu labo bayadinga ukufundiswa ngezempilakahle. Owezempilakahle kuyadingeka ukuthi ebavakatshele, ebafundise ngemikhuhlane. Lanyokuziphatha kahle.

Kusesikolo lapha okufunda abafundi bebanga laphezulu. Kulabobaba ababili abasebenzayo abamiyo phezulu abakhanya bayayakha.

ibhakane elitshengisa ukuthi lapha kuse university e Rwanda phandle kuhle kulezihlaha ezinkulu egedini njalo kulo tshani oluluhlaza phambili

Indlu yokufundela la okufundelwa khona izifundo zaphezulu. Kulamathebuli amakhulu njalo lezithulo, kulamafasitela amabili amakhulu angenisa umoya.

ezikolo zemfundo yaphezulu kuhlala kuhlanzekile njalo kuyabe kulabafundi abafundayo izimfundo ezihlukeneyo bengena emakilasini ahlukeneyo

Ezikolo zabafundi abafunda izifundo zaphezulu luyatholakala lapha okungcinwa khona amabhuku okwenzela ukuthi abafundi nxa ukulento abafuna ukuyidinga bayeyidinga emabhukwini

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu, laba basebenzisa amabhuku amanengi njalo amakhulu. Basebenzisa njalo lekhompiyutha ukwenzela ukuthi baphumelele ezifundweni zabo.